Beni nu aawatuppe doommin keehi malalassiya kushee hiilatu wogati de'oosona. Hageetuppe issoy oone?

Saamunay bollaa me'eetanaw, maayuwa meecanaw, harabatakka dummaba oottanaw keehippe go"ees.

Ta michchiya hachchi guuran suuqqiyappe bollaa tiyettiyobata ubbaa shammada ekkada yaasu.

Heeraa saynisiyaa luxissiyaage deretettaanne heeraa keehippe nangganawu koshshees yaagiis. Deretettaanne heeraa nanagiyoogee aybaa maaddi?

Nusoo aaway so garssan de'iya buquraa ubbaa mintti oyqqanaadan zorees, I zoriyoogee simmi nuuni loyttidi buquraa naagana mala maaddees.

Laa gudeba! Guutta na"a shin laa katta keettaa dooyidi kattaa zal"es ha gidon yaagiyoogaa asappe siyas.

Komppiiteree ha'i wodiyan asaa naatussi cora maaduwa immes. Ha komppiiteriya loyttidi minjjidi oyqqanawu koshshes.

Asa naati sinttappe yaanawu de'iya danuwappe attanawu koyyikko ba heeran de'iyaabaa ubbabakka suure oykkanawu koshshees.

Naay nayiyo ekanaaniyaba gidikko woykko qassi nayiya naa gelanaaniyaba gidikko banttana daroban puulayoosona.

Nusoo aayiya mal'iya ushshaa kessawusu, ha mal'iya ushaappe neeni uyadi mal'iiye mal"ennee?

Issi uri asay maaddettana mala, biraa demmana mala, lo"o duussaa daana mala, koykko oosuwa erissuwa kessees.

Issi issi azzalla asati oosuwa be'anaappe giidi tukkee keettan tukkiya uyaas giidi pe'oosona. Ha asaassi maadiya zoriya koshshees.

Nusoo issi gallassi yiida imatay issi maxaafaa taayyo immidi biis. Ha maxaafaa sunttay ammanuwa ogiya giyaga.

Asay bari darkkon dumma dumma mittaa ayfiyanne ataakiltteta tokkanawu koshshees. Darkkoppe ekkiyobay keehin lo'o.

Nu penggen tokketida cora doozati asay xeeliyoode ufayssoosonanne keettassikka puulaa immoosona.

Darottoo asay koyrottidi baayyo kashdhiyaba koshiyabaa shammees. Hageekka asaa naati banttawu uttanawu oydiya shammoosona.

Nu shooron Murutto giyoora de'awusu, issi oosoy asaa asaara gattiyoga, ooyettiyoga, palamettiyoga, ha macaasiya daro asaassi xubbe gidaasu.

Taani ta godaayoo oorata layttan oorata mazamuriya yexxays ayssi giikko taayo I dumma dumma ufayssiyabata oottiis.

Apikaadoy mittaa ayfe giidishin asaa naati keehippe go"eettoosona. Ha apikaadduwaa miida asay keehi shiiccees gaada qoppayiis.

Dirssay so medossatuppe issuwa. Ha dorssay daro maaduwa immees. Bayizzidi miishshaa demmanawu danddayettees, qassikka shukkidi mal'iya ashuwa maanawu danddayettees.

Nu wolayttan de'iya Daamoota deree cora asay ba diyo diyosaappe yiidi be'idi ufayttiyo sohotuppe issuwa.

Haraqee dumma dumma kataa ayfiya shiishiodoogaa babireso efiidi issi uray gaacisidi ehiidoogaa hegaa qassi a koshiya ogiyadan giigissidi maarayidi qassikka penttissidi wurssettaan asaa usheetees.

Nuson de'iya siinee daro go'aa immes. Tukkiya uyanawukka maaddes. Hegaa xallakka gidenna harati qumaa maanawu maaddiya dumma dumma qommo saanetikka de'oosona.

Goday ha sa'an diyaba ubaa puulayidi medhiis. Ha meretidda meretaappe issoy asaa na'aa, asaa na'ay meretida meretaa ubbaa giddon dumma meretta.

Guttaappe dommidi issibba issibbara gatiddi walakiddi yidaa na'ayi gittatidikkaa hillanchchaa kiyiddi lo'obba merhanawu dandayiyas na'a kiyessi.

Amaniyoo kettani qalaa luxissiyagee coraabaa nussi oddees, dorto wozannappe nunaa zorees.

Booray so medoossa, I daro go'aa nuussi immees, hegaappe issoy ashuwa maanawu maaddees, hegaa xalakka gidenna goshshaayokka daro maaddees.

Issi asi ba shooron diya asaara siiquwan deenaba gidikko ba bolli daro danuwa gattees. Asaara siiquwan de'iyoogee issipetettan diyoogee keehippe maadees.

Penggen lo'iya lo'iya ciishshaa tokkiyogee keettaassi xeelliyode puulaa immees. Hegaa xallakka gidenna carkkoy lo'oy gelana mala nuuyyoo maaddes.

La gude ba! Hachchi kattay hagee ayba mal'i? Ha kattaa kattiday oonee?

Miyo mittaa ayfiya tokkida asay bason gidin harasan ay keena maaduwa demmanawu danddayii?

Zala'anchatti asassi bayzidi ashagetidabbaa wodee arhidabba gidikko bayzanwu koshenna, ayssi gikko daroo qohuwaa kalettiyoo gishaasi

Issi eranchchay banaara diyaageeta shaakki erana koyikko dumma dumma malaataa wotees. Ayssi giiko etaara de'iya gaytottettay minana mala koyiyo gishaasa.

Asaa na'a ubbayo Goday eraa immi uttiis, ha eraa ommiddoogaa qassi asay go'ettiyoba gidikko daro oosuwa oottanawu danddayettees.

Issi luxanchchay luxxettaa kanchchiyaa gidennan diishin hara dumma dummaban bana laammanwu danddayees. ayssi giikko oorattabaa oottido baanakka ba deriyaakka laammanwu danddayees.

Aadhdhida saaminttan nusoo yiida issi na'ay nuussi ooratta maayuwa shammidi ekkidi yiis. Ha maayoy nu bollan keehippe lo'ees.

Effiremaa giyo yettanchay kehi uffaysees,i baa godaassi yettaa yexxees, nunikka nu godaassi yexxanawi besees.

Polotikaa kaalettiyagee suure kaalettennan ixxikko daro asaa qohuwawu kaalettees. Hegaa gishshawu loyttidi ubbabaa eridi asaa naata kaalettanawu koshshees.

polotikaa kaalliyaa asay diyaabaa ubbaa coogidi kaallana beessena. Ha polotikkaa akeekidi maaddiyaagee qoohiyaagee aygee giidi shaakki eridi polotikkaa kaallanawu siyanawu koshshees.

Beni wodiyan nu aawati olawu kiyiidi dumma dumma buqurata ekkidi kiyoososna. hegeetuppekka issoy tooraa geetettees..

Daafuraageeta, wolqaa wuraageeta, nammisetaageeta, hiyeesaageta hegaanne hegaa malatiyageetussi baaso haggaazaa ayssi koshshii?

Ta kushiyan haahuwan gidin matan de'iya asaa ubbarakka issuwa issuwara gattiya elektroonikke miishshay de'es. Ha miishshay ayibaa geetettii?

Ufayssay bonchettiyo gallassan daro asay ba keetta puulayes. Ayssi giikko keettaa puulayiyogadanikka tabay ubbay puulatto giidi amanettiyo gishshassa.

Ta laggentta soo keettaynne nu soo keettay issi gallassan keexettidi wuris. Ha naa"u keettaappe ayifiyan xeellin puulatti lo"iyaa keettay awugee?

balchchi asay asa bollan danuwaa gattena mala naagiyageetuppe issuwa. a oosoy keehin ufayssees.

Masqalaa gallasaan haahuwaan diyay matan diyay ubbay issippe shiiqqidi soo asaykka kare asaykka upayttidi miicciidi issippe kaattaa moosona.

Almazzi darkkon daro mittaa ayfettinne ataakiltteti de'osonna, ha mitta ayfettinne ataakiltteti aybawu maadiyoona?

Ta michiyaa awaa mayuwaa shamisadaa, cammaa shamisaddaa harabatakka bawu koshiyabbaa shamissada honxoxo biittaa aawaa ishakko bassu.

Oonnekka haytta tukkiya oyssaa yeggin tonggu giyagaa kokkaara, boynaara issippe miicciiddi, kaa'iiddi maana giikko wolaytta yo!

Ayfe tukkee, haytta tukkee qassikka shayyee kokkaa mal"iya kokkaara issippe bayzettiyo keettay Abbaynnenttasoo.

Nusoo aaway hachi dumma dumma maxxafata ekkidi yiis, ha maxaafaappe issoy issi uri tsaafido maxaafa gidishin garssan lo'obaa oykki uttiis.

Ta michiya luxxetta keettaa biyo wode, darotoo bana luxxissiyaageetun nashetaasu. Ayssi giiko a ba deriyassi yba bantasoo asaassi haratussika danttuwaa xaafada ekkada baawusu.

Aayyiya aaway baynna naay wodenaappe ta oonaara daanee giidi baqataa baanawu danddayees.

Macca na'iya kattaa kattiyaba gidikko ha kattido kattaa issiban wottanawu koshshees. Ha wottiyobay qassi aybee geetettikko saaniya geettees.

Baazita bana loyttanawu dumma dummabaa shammadda ekkada yaasu. Ha ehobaappe issoy bana tiyiyo shituwa giyogaa shammada ehaasu.

Polotikka kaalettiyageta gidin kaallliyageeta gidin naa'aykka issippe asaa maadiyoban maadetiyoban hegaa malatuban oottiyaba gidiyakko ufaysees.

Nu woossiyo keettan de'iya issi aaway dere asaassi hagaadan yaagees. Inttena taani baaso haggaazaa haggaazana yaagees. Ayssi hagaadan gaana danddayidee?

Nusoo aayiya sanbbattan ubbatto maayuwa meeccawusu. Ayssi giikko maayoy urqqattana mala koyenna gishshawu.

bale biyoode ogiyaan biishin ubbaka hakin dumma dumma lo"iyaa dereti de'oosona. Sinttanan ha deriyaan lo"obaa ottiyaako asay go"eettees.

Godaayyo galataa yettaa yexxiyogee keehin lo'oba. Ayssi giikko Godaakka ufayssees, ta shemppuwakka nu shemppuwakka ashshees.

Asaa natusi ha sa'a dusay tugaa giddi uttiss, ubbaa uttidosappe xayago gisiyaa wodee hai yichchis goday nussi dandayaa imo.

Moobayiliya giddo gelidi daro dumma dummabaa go"ettanawu dandayettes. Hegaappekka issoy peesibuukiya. Ha peesibuukee laggiyaara gidin hara asaara ubbaara gayittanawu, erettanawu, allaxxanawu, maaddes.

Kaasanchchati bantana puulayiyaba darotoo go'etoosona. ha go'ettiyoobaapekka issoy qooriyan wottiyo biraa geetettees.

Asaa naatussi kane koshshiyabattuppe issoy keetta. Ha keettay banaara ba natuura ba keettaayeera aaway issippe de'iyooga gidishin harattikka hegaadankka de'oosona.

Ammanuwa kaalettiyagee eqqi denddidi asaayyo erissuwa odiis. Ha erissuwa odoy aybaa koshshidee? ayssi odidee?

Nusoni mittaappe oosettida kattaa wottidi miyo xarpheezzay de'ees. Ha xarpheezzay harabaakka wottidi koshiyaabatakka maadettanawu go'ees,

Alimaazza keettaa keexxiyagawu tayshawu loytta keexxa gaada ayoo odaasu ikka a odoogaa siyidi eeno ishshi yaagiis.

Aloli so asaanne dere asaa issi ayfiyan ubbatoo xeellees. Hagaa mala asi biittan de'anddeeshsha?

Bonchchettidanne sabettida mantta Ooliso Woggaasoy ha giddon asaa maaddiyogaa giyogan daro oosuwa oottiiddi beettees.

Wolayttan daro zanaaqqa sohoti de'oosona, goosonashin awan diyakko neeni eray? awa heeran de'iisha?

Usuppun gedee diyo kaamee daro asaa ekkees. ha daro asay qassi issisaappe issisaa bana koshidasaa baanawu danddayees.

bayanachcha nu shooron haytta tukkiyaa essada kookkaara bayzzawus. Ha bayzziyoosan cora asay shiiqqees. Akka daro woriyaa demmawus.

Issi asi biraa demmanawu daro ogiya kaallees. Hegaappekka issoy tukke keettaa dooyiyogan bana kaafanaassi danddayees.

Ha'i wodiyaan nu deeriyaa kalettiyaagee Ahimmeda Aaba. Ha Ahimeeda Aaba giyoogee uttoosoappe daro dumma dummabay oossettiis.

Nusso aaway nuna ta naatoo intte kaamiya akeekidi kanttite tiraspportiya loytti xeellite yaagiis. Ayssi hagaadan gaana danddayide?

Baqqali bason dumma dumma buqurata minjji shiishi wottiis. Ayssi Baqqalii shishiddaakko ereetti?

Luxidda asi ay mooriis giyaba giddikkonne ubba ha luxibeenaagaappe kehees. Yaatiyo gishshawu ubbabaakka hiilan oykkees.

honxxooxxo giyoo biittan dumma dumma cora asati de"oosona. Hagee i bittaa hegee a biittaa geenna mala ubbaasappe shiiqqida asay de'ees.

Daafurida asi oonnekka shemppanawu koyikko nu soo haa yo. Nu soo yiidi mela beena ,zannaaqqa boottan uttidi tukkiya uyidi alaxxidi bees.

Ha giddon dabboy, allagay, matay, haahoy ubbay issippe shiiqidi hiyyeesaa maaddiyogan daro hiyyeesatussi keettaa keexxiiddi de'oosona.

Nu soo ayyiyaa cora kuttota haarasu. Ha kuttuwaayokka keettaa keexxada giigissada woottaasu. Ha kuttoti nuusi cora go"aa immoosona.

Taayyo aawa ishshay keettaa keexxees. Darotoo I keetta keexxidi koyrotidi baasuwa baasses. Hegape doommidi bana bessiyaa oosuwa oosuwadan oottidi lo''iya keetta keexxidi wurssees.

Ta kushiyan de'iya moobaayilee daro go'aa immees. Ta ishaara, ta aawaara, ta aayeeraa haratu ubbaarakka gayttada haasayana mala maaddees.

Issi asi bana lo'ida ammanuwa kaalanawu danddayees. Ayssi giiko he uri hagee ammanoy tana lo'ees, tana ufayssees gidi kaalliyo gishshawu.

Nu ammaniyo kettaan de'iyaa cima awaay ba deriyassi ba mottaassi daro maaduwa maddes.

Polottikka oosuwan de'iya oonekka gidin ha'i wodiyan asayo saruwaa koshshiyo gishshawu saruwaa besiya oosuwan ubban oottanawu koshshees.

Ta michchiya hachchi guuran denddada huuphe keettaa baasu. Ha na'iya xeelliyode keehin puulattada lo'ada yaanawu dawusu gaada qoppays.

Nu sonni issi tumma ogiya giya maxaafay de'ees. Ha maxaafa nababiday onne ubba muleraa gidenan ixxikonne qiibaa tumma ogiya kalanawu baaxetes.

Issi asi ba huuphphiyaa shemmissanawu koyiyaaba gidikko bana lo"idasaa bees. Ba laggiyaakko bees. Ubba qassi puulay de'iyoo adli"e ciishshay de'iyoo heeraa baanawu dandayees.

Baqaali gallasappe usupunna gakenanni koyrottidi soo ayssi yiidee, wanideshshaa?

Kettaa kexiddi wurssidaa asay ha kettaasi aybi koshi giddi dumma dumma mittaappe ossettida mishattaa shamees.

Baazinttinttason wontto bullaachchay de'ees, ha bullaachchay de'iyo gishshaassi etasoo keettaa waatidi puulayanawu koshshi?

Nu shooron seeraa naagissiya Baqqala giyo bitanne hayqqiis giida laa hagee tummeeshsha? Ne eriyobi dii tummakko eray?

Asttira hachchi guuran puulaa miishshata shammaasu. Ha shammido puulaa miishshata waatanawu koyadee?

Guutta naatussinne cimida asaassi baaso haggaazzaa ayissi koshshii? Eta ay maaddanee?

Baazita mino zal"anchcha. Giddoshin Baaziita ay zal"ay? Intte ereetti?

Buggaalechchi keettaaway zino erettida kaalettiya aawatuura issippe uttiis giyogee tumee? be'adii neekka?

Digga nu layttan daro asay amannenna giddoshin hegee na'ay mintti ammanees giida tummee woree?

Anjji luxetta keettaa biiddi luxettaa luxiyo miishshaappe issuwa son aggidi biis. Ha miishshay aybaa gidanee?

Bonggi so asaa maaran mankkan kaaleettiyaba gidikko ha dere asaa qassi waattidi kaalettanddeesha intte eriyobay de'ii?

Ha"i wodiyan daro asay dumma dumma ammanuwa ammanees. Gidoshin intteso aaway aybaa ammanii?

Nu shooro asay baaso oosuwa kase gallassi oottidi pe'ddosona. Awa heeran oottiidi pe'idaakko ereeti?

Ooso ootta ubbayi etaara des ,wolqqaara des ,puulattes, keehippe lo'es yaagiyogee tumee?

Asaa naatussi gidin hara shempoora de'iya ubbawu kattay keehippe koshiyaba. Gidoshin ha kattay asaa naatussi ay mala go'aa immiyakko ereetii?

Darottoo asay nuna doozata tokkitte, dichchite, naagitte, yaagoosona. awuppe ekki tokkanne?

Tawu issi laggee de'iyaagee naacaa naacettishin digga polotikaa darissoppa yaages. Ayissi hagaadan gaana danddayidee?

Ta laggiya issinna bi guuran denddada ispporttiya ootta tana yaagaasu. Ha ispporttee aybaa maaddanee?